Ekirime ky'amajaani kyettaniddwa nnyo wano mu Africa, galabika bulungi, gayina kkala eya kiragala ebbali waago waliyo olusozi.

Ekibuga kinene nnyo kirimu ebintu eby'enjawulo; mulimu ebizimbe, mulimu emiti, mulimu amamotoka, mulimu enguudo, mulimu emizikiti n'amakanisa.

Nkumbi n'ejjambiya bikozesebwa mu nnimiro, enkumbi tugikozesa okulima, okukoola n'okusiga ebirime, ejjambiya tugikozesa okutema emiti, okuwanga ebintu eby'enjawulo n'okwekuumisa mu nju.

Enjuki ennene erimu obukoloboze obweru n'obuddugavu eri ku kimuli ekya kakobe ekinuunamu omubisi. Ekimuli kiriko obuwanvuyirivu ebbali waakyo.

Kifo kisanyukirwamu kiri ku lubalama lw'ennyanja kyazimbibwa ne n'obusiisira n'essubi, kiriraanye emiti, ennyanja, emiti gya kiragala mirungi n'ennyanja nzikakkamu.

Laputoopu, essimu, gaalubindi biri ku mmeeza etukula. Mmeeza njeru, omuntu akutte essimu n'emikono ebiri.

Ebirime bivuddeyo mu ttaka bulungi, birabika bulungi ddala bya kiragala, ettaka ddungi liraga nga ggimu.

Akaato akatono kali ku nnyanja, omuntu omu y'akaseeyeeyezaamu. Ku kaato kano kuliko akasero.

Kazinga kali wakati mu nnyanja kali nga jjinja, kuliko omwami ayimiridde waggulu atunuulidde amazzi ebiyiriro by'amazzi ebiri ku nnyanja.

Enjuba egolooba, ennyanja nzikakkamu, obudde bukkakkamu, ebire bikkakkamu, obudde bulungi okutwaliza awamu.

Omuzinga gw'enjuki, enjuki za bulabe eri obulamu bwaffe kuba ziruma naye ate za mugaso; tuzifunamu omubisi. Omubisi mulungi, guyambako mu kkolola.

Abaana basanyufu bali mu kubawunda. Abawunda ayambadde enkoofiira mmyufu ne t-shirt nzirugavu n'ensawo ku mugongo. Abaana abamu bakutte mu biwato ne smile ennene.

Bazungu babiri, kuliko omwami n'omukyala, bambadde enkoofiira ku mitwe gyabwe, baweese ensawo ku migongo gyabwe n'akasawo ak'omu kiwato, Omuzungu omu akutte kamera mu ngalo. Emabega waabwe waliwo omwana abavaako emabega, ayambadde essaati ya bbulu n'empale ya bbulaaka.

Omuzikiti ssinzizo lyaba ddiini y'Ekiyisiraamu. Omuzikiti munene nnyo, eggulu litangaavu bulungi, waliwo emmotoka ezipaakinzeewo bbiri n'abantu abatambula.